Ukufunda kwabantwana abancane kuyajabulisa kakhulu. Bafunda ngokudlala imidlalo etshiyeneyo, ukuhlabela lokwenza inkondlo ngapha begida bekholisa.

Imfundo yakuleli iyaqakathekisa ezezigwalo lezemidlalo. Abafundi abasezikolo zefundweni yaphansi bayancintisana emidlalweni egoqela ibhola lokuqaga, ibhola lokukhaba kanye lebhola lezandla elidlalwa litshayelelwa phansi lisiyahlohlwa.

abantwana abasakhulayo bayafundiswa ngemilando abo ezikolo bayaphiwa amazopha okwenza imisebenzi enjengokuhlanza izindlu zokufundela loba ukuthelela isivande nxa sebeqedile izifundo zabo zelanga

Kulezi insuku izifundo zabantwana zigoqela imidlalo etholakala kumakhompiyutha. Imidlalo le iyanceda kakhulu ngoba ilola ingqondo zabantwana, ibenze bacabange ngendlela ejulileyo.

Ukusebenzisa izincediso ezinjenge mifanekiso ekufundiseni abantwana, kuyabancedisa ukuthi bazwisise njalo babambisise konke lokhu abakufundiswayo.

Kulilungelo lomntwana wonke ukuthi aye esikolo. Kuqakathekile ke ukuthi uhulumende abone ukuthi izindlu zokufundela abantwana zakhiwe kuhle, njalo zilezinto zonke zokuthi abantwana bafunde kuhle iminyaka yabo yokuqalisa isikolo.

Umbalisi ohlelekileyo, uba letafula yakhe ehlanzekileyo lapho asebenzela khona. Phezu kwale itafula ufaka ingwalo zakhe, insiba abhala ngazo lokunye konke angabe ekudinga ekufezeni umsebenzi wakhe

Umbalisi nxa esethe wabhala amabala amatsha eviki, wawafaka emdulini wenza kubelula ukuthi abantwana bawabale njalonje baze bawabambe, bawazwisise bawasebenzise kuhle lasemitshweni.

Ukuba ngumbalisi yisibizelo esivela kuNkulunkulu. Kudingeka umuntu obekezelayo ongathukutheli masinya njalo olothando olukhulu kakhulu labantwana.

Ababalisi bafundisa ngendlela ezitshiyeneyo, abanye bafundisa ngemidlalo, abanye bafundise ngezingoma. Izingoma lezi ziyafundisa abantwana ukuziphatha kuhle, behlanzekile, ukuxubha, ukugqoka impahla ezihlanzekileyo.

Umsebenzi wababalisi ubalula kakhulu ngoba nxa befundisa bayabhala emgondweni ngamatshoko ukuze wonke umntwana abone lokhu kupha abafundi bonke amathuba alinganayo okufunda.

Kumfundo yaphansi kuqakathekile ukuthi abafundi bazi ukubala. Abafundi bangazi ukubala kulula ukuthi baphumelele kakhulu kuzo zonke ezinye izifundo abazenzayo.

Kuyajabulisa kakhulu ukubona abafundi ezikolo befunda imisebenzi yezandla enjengokwakha. Lokhu kwenza baphile impilo yakusasa engcono ngoba besenelisa ukuziqhatsha, kulokumelela ukuqhatshwa.

Ezikolo, sihlangana labantwana abatshiyeneyo abaleziphiwo njalo ezitshiyeneyo . Abanye bakhaliphile, abanye baphiwe isipho sokudlala ibhola, abanye balesipho sokugijima. Abanye njalo balesipho sokudweba.

Asemanengi amakolitshi kwelakithi afundisa abasakhulayo imisebenzi yezandla. Imisebenzi le incedisa ukuqhubekisela phambili inotho yelizwe lakithi eleZimbabwe

Abasakhulayo abalothando lemisebenzi yezandla bayakhuthazwa ukuthi bayeyifundela emakolitshini afundisa imisebenzi le ,yona minengi igoqela ukubaza, ukupheka, ukuthunga kanye lokwemidlalo ephuma kumabona kude.

Abasebenza ukuqoqa imithi ezibhedlela loba ezitolo ezithengisa imithi, kuqakathekile ukuthi babale bazwisise ukuthi imithi yiphi lamaphilisi yimihlobo bani ukuze bakufake ngendlela eqondileyo

Ugatsha lwezemfundo lweZimbabwe, luyaqakathekisa imsebenzi yezandla. Lokhu kungalelwe ukuthi kuncedise ukuvuselela, kuthuthukise umnotho welizwe.

Ezikolo kubalulekile ukuthi izindlu zokufundlela zabancane qha abasanda kuqalisa izifundo zaphansi zigcwale izincediso eziyimihlobohlobo njalo eziyimabalabala. Lokhu kuyabakhanga kwenze bakhwabithe izifundo zabo.

Kulezi insuku ezikolo zeZimbabwe kukhangelelwe ukuthi wonke umntwana athole izifundo zethekhinoloji kusetshenziswa amakhompiyutha le intanethi. Lokhu sokunanzelelwe ukuthi kuyathuthukisa imfundo yabantwana.

Kulezi insuku abasakhulayo abanengi sebesithi bangaqeda ibanga lesine emfundweni yaphezulu baye emakolitshini bayefundela imisebenzi yezandla. Lokhu kuyabenza baphatheke kakhulu ekukhuphuleni umnotho welizwe.

Kuhle ukuthi abantwana besikolo abafana lamankazana bafundiswe imisebenzi yezandla le imisebenzi igoqela ukubaza ukuthunga ukupheka Kanye lokulima.

Minengi imitshina esetshenziswa ekubazeni abafundi abangababafana lamankazana abafundela ukubaza kumele basebenzise limitshina ngonanzelelo ngoba eminye yakhona iyalimaza

Minengi imisebenzi engafundelwa ngabasakhukayo emakolitshini. Imisebenzi le igoqela ezokupheka, ukusebenza emahoteleni, ukwakha leminye eminengi etshiyeneyo. Imisebenzi le mihle kakhulu ngoba iyavumela abasakhulayo bebe ngosimabhizimusi bakusasa.

Abafundi bayakhuthazwa ukuthi nxa umbalisi efundisa baqaphelise, bazwisise okufundiswayo. Nxa umfundi engazwisisanga ulalo ilungelo lokuphakamisa isandla abuze achasiselwe njalo.

Imfundo iligugu, njalo ililungelo lomntwana wonke ngalokho kumele izikolo zibe lezindlu zokufundela ezaneleyo, ababalisi abazimiseleyo lezingwalo ezaneleyo. Lokhu kuzenza abantwana bethole imfundo elohlonzi.

Ugatsha lwezemfundo kwelezimbabwe soluqakathekisa kakhulu imisebenzi yezandla. Imisebenzi le igoqela ukulima , ukufuya ukupheka kanye leminye etshiyeneyo. imisebenzi le inika abasakhulayo ithuba lokuqala awabo amabizinesi ukuze bazimele kwezomnotho.

Kulezi insuku kunzima kakhulu ukufundisa abantwana ikakhulu emfundweni yaphezulu. Inengi labantwana laba aliselandaba lemfundo, lehluleka lokubhala imisebenzi eliyiphiwa ngababalisi. Okuhle yikuthi ababalisi abadinwa, bayaqhubeka besebenza umsebenzi wabo kuhle.

Kuyathokozisa ukubona ugatsha lwezemfundo luqinisa ukuthi abafundi bafundiswe imisebenzi yezandla enjengokwakha lanxa umfundi engaphumelelanga kuhle kwezemfundo kasoze adubeke ngoba elawo umsebenzi ongamphilisa.

Abantwana besikolo abahamba ngenyawo kumele baqaphele. kakhulu nxa behamba emgwaqweni, kulezi insuku banengi abantu asebefile betshaywa zimota ezigijima kakhulu.

Kulabafana abangamatshumi amabili. Abathole indawo yokufunda ibanga lakuqala emfundweni yaphezulu, esikolo samaKatholika. Abafana kaba batshengise isifiso sokuthi bangaqeda izifundo zabo, Bafisa ukufundela ubupristi. Basebenzele ibandla eliyingcwele, likaNkulunkulu.

umbalisi nxa efundisa echasisa izifundo kumele abafundi bonke bathule bathi zwi balalele lokhu kwenza baqedisise lokhu abakuphakulelwa ngumbalisi okhulumayo kumbe odlalayo ngesikhathi sokufunda uzibisela emuva

Izikolo zonke kufanele zibe zindawo eziphephileyo ebantwaneni ngalokho kumele kwakhiwe imiduli loba kufakwe ucingo ukuze izikolo lezi zigonjolozelwe kungabi labantu abaziwayo abaphombukungena nje esikolo abangaze balimaze abantwana

NgolweSithathu lwamaviki onke abantwana besikolo bayabuthaniswa bafundiswe ngezempilakahle. Bayafundiswa ngobubi bezidakamizwa bafundiswe ngokuziphatha kuhle kwabasakhulayo langendlela zokuzivikela emikhuhlaneni wengculaza.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi izindlu ezilala abantwana ezikolo zihlale zihlanzekile ngezikhathi zonke. Yikho kumele kube lombalisi kumbe umuntu osebenza ukukhangela ukuthi abantwana bahlala kuhle.

Kuqakathekile ukuthi emfundweni yaphezulu ikakhulu kubanga lokuqala kusiya kwelesine, abantwana bancediswe ngolwazi ngemisebenzi abangayenza nxa sebeqedile isikolo. Kuqakathekile ukuthi baziswe ukuthi yiziphi izifundo okumele baqeqetshe kuzo ukuze benze leyomsebenzi abayifisayo.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi ezikolo, abafundi abangabafana lamankazana baphiwe amathuba alinganayo okufunda, njalo nxa bephiwa ithuba lokufunda ngokwenza lokhu kubapha ithemba lokuphumelela ezifundweni zabo.

Ezikolo kulesikhathi lapho okubuthana khona abantwana bonke labablisi bonke. Kuqakathekile ukuthi ngezikhathi ezinjalo ababalisi bakhe baxoxisane labantwana ngezempilakahle, okungagoqela indlela eqondileyo yokugcina amazinyo, ukugeza, kanye lokuvikela imikhuhlane etshiyeneyo.

Abafundi bemfundweni yaphezulu ikakhulu abenza ibanga lesine lelesithupha, bayakhuthazwa ukuthi babophe ziqinize ezifundweni zabo. Lokhu kuzabancedisa ukuthi baphumelele emihlolisweni yabo yokuphela komnyaka.

Abasakhulayo abenza imfundo yaphezulu, abafisa ukuba ngodokotela, kumele basebenze gadalala ezifundweni zenombolo leze mvelo. Bangenza kuhle kulezi izifundo bayenelisa ukufeza amaphupho abo.

Imfundo yeZimbabwe iyaguquka. Kulezi insuku abantwana sebefundiswa ukuthi bazi imvelaphi yabo, baziqhaje ngalapho abavela khona ,baphinde bathande njalo bakhe ilizwe labo.

Kulezikolo lapho abantwana abafunda behlala khona kuqakathekile ukuthi ukudla kwabo kuphekelwe endaweni ehlanzekileyo njalo kube yikudla okulungele umzimba.

Abantwana bonke baselizweni leZimbabwe balelungelo lokuya esikolo ukuze bafeze amaphupho abo njengenkokheli zethu zakusasa ngalokhu ke kuqakathekile ukuthi sibakhusele kuloluhambo.

Bonke abatshayela izimota ezithwala abantwana zibasa esikolo nsukuzonke, bayakhuthazwa kakhulu ukuthi batshayele ngonanzelelo ukwenzela ukuvikela ingozi ezingathatha imiphefumulo yabantwana.

Amabandla amanengi adlala indima enhle kakhulu eyokuncedisa uhulumende ngokwakha izikolo elizweni lakithi. Lokhu sokuncedise kakhulu ngokuthuthukisa imfundo elizweni lethu leZimbabwe.

Umntwana wonke weZimbabwe ulelungelo lokuhlala ephephile , ngalokho kuqakathekile ukuthi ababalisi bafundise abantwana ezikolo, ngezindlela ezitshiyeneyo zokuhlukuluza abantwana. Nxa umntwana esehlukuluzwa uzabakwazi abesegijima ayemangala.

Abafundi basema yunivesithi bayafundiswa ngezamalungelo kazulu lokhu kwenza bakwazi ukuhlonipha abanye abantu baphile kuhle kube lokuthula bayaxwayiswa lokuthi kwenzakalani kulowo ongahloniphi amalungelo abanye abantu.

Izindlu zokufundela emayunivesithi kumele zibe lezinto ezifaneleyo, ezinjengezitulo, amatafula lemigwembe yokubhalela. Kuqakathekile njalo ukuthi kube lamandla kagetsi ukuze kukhanye ngoba kwezinye izikhathi izifundo ziyaqhubeka kuze kube ntambama sokumnyama phandle.

Mhlazana kuzavukwa kubhalwa imihloliso emaYunivesi, kuyalungiswa izitulo lamatafula kubekwe kuhle kusenzelwa ukuthi abafundi babhale kuhle behlezi kuhle.

Abafundi abenza imfundo yaphezulu kuqakathekile ukuthi babelamandla kagetsi ezindlini abahlala kizo, lokhu kuyabancedisa kakhulu ukuthi bathole ithuba elibanzi elokubala lanxa kusebusuku.

Emayunivesithi odokotela bafundela ukuqeqetsha entweni ezitshiyeneyo . Abanye baba ngodokotela bamathambo, abanye bebe ngabodokotela abakhangela kakhulu omama abazithweleyo, abanye odokotela bamazinyo, odokotela abelula amathambo labodokotela bamehlo.

Kuyadingeka ukuthi emayunivesithi lapho ukuhlala khona abafundi kubelocingo oluvimbela ukuthi amasela angangeni ukuze abafundi bengakahlekelwa zimpahla zabo.

ama university amanengi akhiwe kuhle kakhulu elezindawo phandle lapho abafundi abangazihlalela khona baxoxisane ngemisebenzi abayiphiwe besemaqenjini

Ilizwe leZimbabwe lilama University amanengi kakhulu. Ngakhoke abasakhulayo bayakhuthazwa ukuthi bafunde baqeqetshe basebenze elizweni lakibo ukuze balithuthukise.

Abafundi bema university bakhangelwe ukuthi basebenze gadalala ukuze baphumelele ezifundweni zabo kodwa labo bayalidinga ithuba lokuphumuza ingqondo ngokudlala imidlalo eminengi etshiyeneyo enjenge bhola lokuqaga loba elokukhaba.

Abantu bonke abalethuba lokufunda bayakhuthazwa ukuthi baye emayunivesithi bayeqeqetsha ezindaweni ezitshiyeneyo babuye bazosebenzela Uhulumende wethu, ukuze izisebenzi zethu zikahulumende zibe ngeziqeqetshileyo eziwaziyo ngempela umsebenzi wazo.

Abantu bayakhuthazwa ukulondoloza amagceke abo ehlanzekile. Lokhu kuyajabulisa kakhulu abe-EMA, njalo kuyasivikela kakhulu emikhuhlaneni.

Banengi abasakhulayo abenza infundo yaphezulu emayunivesithi ehlukeneyo kwelezimbabwe .Abanye bafundela ukuba ngodokotela abanye ukuba ngababalisi abanye ukubangamagqwetha ,abanye ukuba ngodokotela bezinyamazana.

Abafundi abasemfundweni yaphezulu ema university phela , baba lezingxoxo ngama qembu bencedisana ngezifundo zabo. Kwesinye isikhathi bayaphiwa umsebenzi wokwenza besemaqenjini.

Kulilungelo laye wonke umntwana ofunda eyunivesithi ukuthi ahlale endlini ehlanzekileyo. Lokhu kuzenza ukuthi angaphazamiseki ezifundweni zakhe enze kuhle.